wala merci directeur mina leyel Ousmane mbodj ref agent encare meke Diouroup nda koy kama fokat Djouroup fo commune de Diarekh xaye koy i njeg u meen no xet fa ando naye ENDA PRONAT ten xooy tun i ndef u ten inviter nda te ref atelier fa ando naye atelier fa jeg na solo yo fana leyel affaire des securiter des semence donc te ref ka ando naye wax deg qoqox we <hesitation> a mbugano yo te ref ka ando naye aussi no semence traditionnel ke i leyogu pour que ke ref na men no semence traditionnel qoqox we ndamina paax au lieu de ndefa dans des varieter ameliorer de ndam no vraiment no semence traditionnel fe ref na men comme ca te wago xoxel parce que kaga refu cosaan in vraiment kaga refu ka ando naye aussi ten wagu conda in rendement fe i soxla na

iyo waaw wala merci c' est vrai que a jega difference a jega difference ndax a jaga tang ka ando naye no maak wa methode ke de mbiyo gina ten refu peut etre ke na leyel methode naturel ke o xota nima yiin xa ndawiin na leyel cendre geek tan nda mete ref na anda yaq yaq ke kena yaqa ka may comme que ka may koy ke wiin we mbiyo gina mbaga tiran o mbi ndiiki parce que: fra technique faga sax maak we mbiyo gina ndefa te yo meen we ndef na men actuellement ten refu les programme des projet nden ndefu men c' est vrai que a njega wa ando naye agro ecologie mbiya donc conseiller wiin we de biya produit toubab we nda aussi produit toubab we aussi faut reconnaitre que a njega solo toi a mbaga ka ando naye aussi produit kana mbagirano yo parce que a jega cir mayu ka ando naye comme fe ke na leyel lengen cir nan nene yiin dana ka produit naturel ke mbage ten tus keek areer fe mete ref na comme que areer mat te ref o qol le ka engrais el fiyel urée donc pour o fiyin nima bata bata suur ka jafeñ donc il faut o fi recourt no produit ka ando naye ten wagu xana wago dominer l' angres ne xana wago dominer urée comme ca a kekale suur kene taxu o pero lene wiin we ngeek ta a areer ke na leyel fosfokse wiin tens ngota nda probleme ke te jeg na no pero lene surtout ten refu wiin we maitriser e doxe fe i parce que o ga a ngan a refa nga per ɓeta fo leŋ wiin we leaya ye une tonne o wara nga jeg une tonne wara xot per ɓeta fo leŋ o ga kino xa ando naye koy no saak leŋ rek te fi ten 2 a 3 per donc ga ya probleme a jega nede ngeek tan wiin we ngeek ke o ɓeka nga pero le bo pare au lieu o ɓekin na magazin xoxum ka ɓekano yo na kama tog ke kam tog ke fe a fo den kene fop te ref produit probleme fa ando naye poison yo de te fiyan te expirer an donc te atan xa probleme na xeñum donc kene taxu dal o ndeta ngan tigi tigi vraiment producteur ke ando naye den ndeer den i mbara mbiya na den peut etre formation de mbago an vraiment kene fop nama geek tel comme ca vraiment probleme de :fdra santé jega ke ten

wala fogame sax kaga moom durant toute ses année kaga jegu men ka i ndefo yo no periode fa ando naye kena leyel periode bekor ten i ndeeɗ u nak a kida kana ye i ndef na ten koy yaga foof le doyate vraiment ISRA yin fo meteo wo yiinden fop de yoon des trouver une solution solution ne ten refu ye comme que foof le mayate fat i mbi in variter ka ando naye vraiment xana wago adapter no foof le i njega nda koy actuellement la situation ka renverser u donc durant ses deux ans lai nga e foof le ka ɓaatu dak wiin donc il va faloir maintenant i ɓato <hesitation> xalat no varier aka ando naye xana wago yoon fo fo fofo mayu fe domc variete kene koy variete kene koy i leya ndiki nem na malo fe ye i leya no malo fe wiin we leya ye donc ke i mbug na te ref des variete ka ando naye vraiment xana yoon xana yoon fo foof le varieter kene koy a refa nga malo fe i leya ye sahel 108 fe a wagaan i leyo no malo fe sahel 177 fe a wagan donc a refa nga malo fe me ando naye ka jeg fojem aussi nouvelle varieté fe na leyel rok 5 fe aussi a wagan nda koy pour variété fa ando naye aussi cycle fe <hesitation> ref ke cycle long il faut te ref vaieté faa ando naye no plateau fe ref ka ten refu me naɓna toog fe nda a refa nga kam foof le koy il :faut que te jeg varieté fa ando naye faut te ref variété fa ando naye aux moins 100 a 120 jours donc no regime ne dal nouvelle wax deg dal meteo fo IZRA donc vraiment a yona yo ten vraiment pour de varieté a cycle long de num tu wiin comme ca i mbago njeg ke i njegood na

iyo merci directeur o nana nga o qoq tigi tigi fofi fo laŋ o fofi jega nga to laŋ ke aussi nande nete war na nano wagiro jeg ten resultat yaal laŋ ke aussi ka waro derarel to in fop ka i laŋ ke wax deg mayate dole mete ref na comme que laŋ ke koy maya te dole fook te xendandel engrais koy nange xendana laŋ kaga toujours kam leyan no formation

iyo engrais xendan koy laŋ o buga nga laŋ a xendanel kena leyel fumier wala o wandik fasfosfade mbala o fi ik reboisemnt kene na xendana laŋ na engaris pour o ñowo pour gancax fe gancax fe taxu te inu nda laŋ taxe te inu laŋ dal o buga nga te xena den ke leyonga rek o jega nga fumier o fi in compose parce que wariro fi fumier fa ando naye jawino bata fi i bata ɓel a ɓela nga koy so mene gancax fe sogano wagano utiliser donc o jega ngiran o wagin a ref nga laŋka ando naye koy fojem yaqun o wandik wala o wandik le jups kaga fop lka xenda na wala o yonanga fo technicien ke koy xana leyong koy technique fe nama fiyel nda ke jaredam ten rek te refu ye fospho jups oxey men phosfade oxey men compost oxey men fa lakas fa lakas fo reboisement o RNA kene dal na xenda nana laŋtigi tigi wa kaga bug umo ley ten

i sinda laga koy kaga refu compose parce que kaga vraiment ten refu fumier fa adno naye ka duka ka jawel bata soti i o reta nga maga xano jeg compose to gancax nange ñama ka ando naye ka saɗik gancax kete ñama ka ando naye kat ka yoon fo fofi to pour te yoon fo foof le il faut te jeg kana leyel te ref de lumice gancax fe xot lumice fene a niotan kaga i mbaɗa no matiere organique fene o leya nda sen fe moom a wagan lol lol lol parce que maga decomposition ne donc a mata sumate o yipa ngan no gancax fe dox ke gancax fe donte xan te waag no jirñin iyo

i souvent a refa nga methode fe i njang na wiin we souvent a refa nga decomposition ne jega ba pare refate matiere organique fa foteer na a fota nga bo pare souvent ka i recomander a lujum bata bata deɓ waaw kena leyel en periode humide o gara nga comme que humis fe i soxla u ten fof to wage to wage xot ka jegeer na foofi ko cung ka bo fofi jeg o yipan fofi jega nga o yipin no fudole ngaaf ne maga xana xana wago jaxasor fo laŋ ke <hesitation> comment dire la racine donc a paƴale ɓusin te waag no jiriñ nda ren ke jeg na ten solo dal fat nu cunga bo laŋke bo laŋ ke qub comme ca nu mbaag no yip te jirñin nda laŋ ke xuɓange o donin naga took njeeƴ ne retourner ino fi ino dara iyo jege njiriñ i i o yipa ngan ko retourner kan i to kene na leyel incomporation de la matiere organique ko warno retourner parce que <hesitation> paƴake ndefe a la surface mais paƴa ke o mbay kam laŋ ke yaag ko retourner kan comme ca te te wago xet fo paƴa ke comme ca te wago jiriñ i

Directeur kaga moom realiter yo mete ref na mete ref na vraiment ke na leyel l' habitat a pris pratiquement le dessus sur l' agricuture kaga refa tu men qola xe ndef ina men wiin we ndegan yenpin maintenant le peu ke yoq na yoq na meen ga maye nda i mbaga supit supit ten refu ye ke na leyel jarate o xoxa yaaju nda nute newit nayo fi i ten kle warona fi a wara nga jeg engrais fata jeg jeg engrais a wara nga jeg <hesitation> fumier fata jeg fata saf fumier comme ca o wago jeg rendement fo mayu nda o xoxa dix metre hectare o to jegiro laŋka mbaxe jegiro engrais um tax ke o sut ten dara mieux vaut o xoox un hectare ando naye kete warna jeg fop te jegin comme ca te waag ngo jiriñmete ref na kena leyel culture intensive ten xewatu i kene koy xaƴa peut etre technicien ke a njega ten part de responsabliter ou bien l' Etat parce :fdra que mete ref na les technicien ka mbaro at de nouvelle technologie technologie ka ando naye xana xana sut de meilleur rendement les technique technique technologie ka ando naye vraiment sut ke rendement jarate conseiller el mete ref na donc mete ref na me i toluna ana qoqale on a besion de technologie pour vraiment puissante technologie vraiment tres rentable

wala peut etre kem leya rek ten refu ke meteo ley na rek parce que ndiiki ke xew na mete ref na in fop meteo i nan gilwa comme ca ten refu saltige in mete ref na ten na ley ka ine kam ndiig ne ne ga tuma fofi xana jeg wala fofi jeg ke nda koy a refa nga ndiig nene i ndoka koy d' apres les prevision de meteo vraiment fo fofi xana jeg donc ka i conseiller a le <hesitation> xoxox we ten refu deno fada preparer comme que fofi xana jeg to foof le tarde ke tarde ke donc in wey leya dejas a partir du 15 juin donc les prevision donc kam leya qoxox we inuyo nu mbig wook avant nu tarde a kem leya qoqox we preparer yo campagne nuun campagne ka preparer el nda moof kiro bo fofi jeg we ay xam xoox ka moof kiro bo leye manum xot ka ax mof kiro bo fofi jeg we nam fi ka bo jeg engrais campagne ka preparer el dejas present xoqox nu ref na wara leye ke buguma fi nangam hectare o ne bug tona fi it wara no wago ley yaag bog ke jeg na ten solo dal in way ndoka no saison na ando naye saison fofi yo ku jeg erna varieter fa ando naye a conforme a fa fofi fa mayu changer en o ɓatik varieter fa ando naye xana wago yoon fo fofo mayu kaga dal dug uma ley no qoqale comme ca vraiment in fop xan i njeg rendement fa ando naye ten i mbugu

faley fe fop o ga a ngan ino ɓoro yam in ndef xo xox in ndef gay naak yoqe ke wara luna o buga nga refo kay naak bo gaya o jeng o ɓata ngan ten molaan we na ngarida to waxtu fe de mbarna nagrid ngarid kirano yo ka yaqa yo kene itam solution fe it ten waag ref xar mairie maat ne fo wa ENDA a ndam ta in bo i mbago njeg convention convention fe koy xana ɗom nda ten soom aru jafe jafe fe solution fe convention fe xaye a jega nga xan yaq fe wañu yaam kam yaqa nel yaam o pogo waag kimo rab dinu nda a jega ma o tol wa ngan koy xaye o yaqa na ngam wagirongo rab dinu commision fa xana mbago ngara ndaɓ dinu oxe yaq na te xot no caisse na tank jafe jefe we ñofo inu men i kene tam a foga no ke ando naye ka yaqa tam ax ke yamn xano utt to a utt fad ke xano for ñawof to fad ke wagatino jeg yaam mbore yo kene a foga no ke na yaqa ax ke ando naye ten i soxla a ya tupa fad na i alors o ndeta ngan saate fe o Ndounokh aussi a refa xa dam loox na no ENDA wargal no camano keke wene mbig wa wene ndufa ndax nu njota ndaaw ke ando naye ten ndegora fo a ENDA o xido xiid sant a roga paxa paax kam leya ye ENDA de kam leya ye mbaal tabaski yo xano jeg tena roog jeg teen o fudof ley a xonge jaf lana ye in wa Ndounokh i debloquer a deux million cent vingt mille franc i njik ax yaqane koy chaque année de ɓata ino yo a ɓata in trois cent kilos a areer bo i coxtan bata pare yaag koy kede ndegora fa in bo i mbiyan ten taxu i mbao ndako ngor ngorlox a paxa paax konn dejas ax ke a ngara yo i coxta as in bo pare a we na cung mad a mofa cunga ax koy a in de no caisse in i njiko du ten atxu koy we mbogeer na im ñaxa den de moƴo ngorngorlu a ndam tenoyo we soog na ndoka yitam a ngorngorlu a ndam ten a ande o njiriñsomo mi kay kem leya ta den ten refu ye comme i mbaga sut no caisse in njik yoqiɗ kam leya dene comme mbey mu set nu leya kam bug tige yoq bo i mbago ngoda ten te wago dos xa qola xe kene dal a foga na ñoxale yasam roga dam ta in Ousmane Diouf o a geno Ndounokh gid mang sant a rog yaam vraiment wo o o leŋ jege ndaɓ dof disponible a saay fu ENDA soxla onga geen wa i ngaƴ tanga roog rek roog fe jeg na ndabid yasam te rab dong yasam te fiya nong ke moƴna na wo